Asati issoy issara gididi ubbaykka eqidi deizayssa bessishe deees haasatikka qasse be heerazanne be lanqaza pittishenne koshezan peexaza oykkidi ubbaykka ha be ishe addetinne macati deezayssi beettishe deees.